Omwaana onho ayambaire ebimyufu mulimu ekirugavu nhe empale endheru nga nnhimpi agemye omwigo era nga ebi mukulembaire nte, mulimu emyufu myufu, mulimu edha kisitaka nhe endheru yeru ali kugya kulisaa adhigemeire nho omwigo dhi mukulembaire.

Ghano, bano bakyala ba mu katale. Bambaile engoye dha ndhaghulo. Mulimu babiri bambaile ebimyufu. Abakyala bano, abandi balina engali kuliku kawo, abandi balina ebiibo bino byebaluka nh'engalo, mulimu ebidhandaali, bali kususa.

Bano basambi ba mupiira. Bali basatu. Ababiri bambaire ebifanaganha, buno bwebambala mu bigere obwa kyenvu nga mulimu nh'obukuubo obwirugavu, nh'empale endhirugavu erimu obukuubo bwa kyenvu. Ow'okusatu ali mu byeru, era nga n'omupiira gwebali kulwanira mweru. Guli ghagati gh'amagulu ghaibwe.

Ganho maato nga mangi gasimbye olunhiriri, gali ku lubalama lwe nhandha einhuma ghayo eriyi enho eriyo eitaka erya kitaka eriyo nhe mbwa ibiri nga eyindhi elimu ebyeru nhe birugavu eyindhi ya kisitaka era nga ere eyindhi eri einhuma eri kuba kuluyi lule oluli amaadhi age nhandha.

Buno bubbututu bwa sente dha Uganda. Nga buli obubbututu buna obw'emitwalo etano etano. Esente dhino nh'esente edh'eighanga lya Uganda. Era nga nh'edhisinga kubayo nhenhe.